Mɔɣini binkɔbiri nyɛla bini laɣim kom yubu shee binkɔbiri maa nyɛla balibu balibu shɛba kama nyɛla zaɣi piɛlli mini zaɣi sabinli kparibuhi nyɛla bini bɛ dini girafe bga nyɛla ŋuni zɛ dini ka tihi zɛ o yɛanga.

Gbansabinli nyɛla ŋun dihi nachinsi ʒia o niɛma maa kama nyɛla niɛn'piɛla mori gba do nimaani n dihi o ni be luɣushɛli polo maa nachinsi gbampiɛla nyɛla ban ʒi kuɣusi zuɣu sheba ye niɛn'piɛla ka sheba ye niɛn'sabla ka so mee pili zipiligu n ʒɛya.

gbasabila alaniƒɛ tuma nim bɛla be tuma shɛɛ bɛ nyɛla be niribaata n ti pahi bialɛɣ' yino maa gbala bia lɛɣigu maa no zaŋɔ soŋ ŋɔ gbabi bia lɛɣigu maa nɛma kam nyɛla zaɣ piɛli